Ame ene nɔ anyi le akplɔ ŋu, wokɔ etsinu viwo da ɖe woƒe ŋkume ya ewa abe wole tsi nu. Amea woame eve nye ŋutsu ya am eve hã nye nyɔnu. Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka woɖo gaŋkui ɖe woƒe ŋkume eye hhmm…

Etsi dza gblẽ amewo ƒe nu, nyɔnu ɖe le eƒe xɔ ƒe ŋkume, eŋu ame eve hã le afi aɖe, ɖeka nye ŋu ʋi ɖeka be yeanɔ abe nu yibɔ ene, ati aɖe hã le afi ya, ŋutsu ɖeka kɔ eƒe vi kɔ kpa ɖe megbe eye wole zɔzɔm le tsia me.

Nyɔnu ɖe kple ɖevi ŋutsuvi ame eve wole amɔto, nyɔnua do awu dze kple yibɔ, elé lã vi gã aɖe ɖe asi, kusi ɖe hã le eƒe megbe, ɖevia ɖeka etsitre amama gake edo godui vi.

Ame aɖewo le etɔ gbɔ e etɔ me. Wo le etsi lém. Medo awu o. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ɖewo do atakpui kple awuvi sɔsɔwo. Nutata aɖewo hã le wo gbɔ le afi ma. Wo le eɖewo le etsia ɖem eɖewo tsitre ɖe tsia me.

Sɔhewo ame eve wo le xɔme tutum. Ɖeka le anyigba tutum kple anyigba tutunu. Ɖeka hã le hũhɔe dzi tutum le akplɔ dzi gatsi kple nuwo hã wo le woƒe megbe.

Ame geɖewo le takpekpe ɖe wɔm le teƒe aɖe. Wonɔ anyi le azikpuiwo dzi hedze ŋgɔ wo nɔ nɔewo. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo hã le me. Ya nyɔnu ɖeka le woƒe ŋkɔ le nu ƒom na wo. Nyɔnua do atalegbe, do awu dzẽ le gɔme gakɔ awu ɣi hã do ɖe edzi.

Ame ɖewo le takpekpe me, wonɔ anyi le azikpuiwo dzi, amewo li vovovo, ŋutsuwo kpli nyɔnuwo le wo dome, eɖewo do awu ʋe, eɖewo hã do awu yibɔ, nyɔnu ɖe tsitre ɖe woƒe ŋkume edo awu dze lé em, nuƒomɔ ɖe asi le nu ƒom na wo.